Janke bu njol teh hess sol ab suveh muge sol ab roubu chub sol aye takaye yu orr teye ab puss bu orr.

Ay haleh bu goor ak haleh bu jegain num kate nuge tonke se jagekay jel sene aye lohou tek sene aye keyete.

Ab wahabane yu goor ak jigeen nigi kat buloo ci dingateh oto bu mak ak bu naw.

Ab janha bu njol teh nuul muge solek ak abaya bu nuul def ab kala bu weex def ab mursu bu weex weku.

App perri garab bu neka sey pot bu weih am kuberr bu hunhu mom kai Mungi tuda teilamon pm sey angaleh.

Ay wahambaané yu góor ak yu jigéen, mboolo èkati senn ñaari loho chi kaw tènn senn baat yi.

aiyit ti xibaar bu weex mingi am ayi binidi yu xongo am neehti warhamaneh yu goor.

Keyti xibaar bu am ay binda yu xonxu am netal bui wone ay keyt keyt yun laka am ay waxambaane yu goor si kaw.

aye xale yu jigen sol aye robu yu bula ak yu wex nji njougi took nji njougi taxaw ci barabu jangekai bi hale buci kana am na waxabane bu Njol te njul taxaw ci pegam

Amna nyaaari haleh ye jegain yu tonke se bang amna yenen nyari ye yu suku se souf am keeenen ku ndaw ku tahaw sene kanam.

Nyri mborr yu nyull te nul nyu tahaw si aren di boreh.

Ab jàngha bu ñyol tè hees, mungi sol ab robbu mbasin, tè ab bag bu weeh ta solub jaaro bu weeh deff subu bu ñuul tè guddu.

Am meer bu ñuul te njol mugii am ñaari xalèh ci pegi ndayjoor ram bi ak ñénti xalèh ci pegi caaymoy bi.